Issi issi dan'o doozati iimiya go'ay daaro dumma dumma timatimeti manggoti daaro go'oa immossona.

Puuteta puttisidi issi issi miththay bayna heeran qasse dishshoy lo'o bitta naggesi qasse koshiya bittas deiya lo'otteththa qonccises.

Bita sure otiko nusu bitay imiya go'atape donoyi xeletiyaba donoy qase nu bollas abenne woqa imiya qathata gidon modetes

Puttoyi kasse wodiya kehi daligga bessayi imetiyabba hessika e gade wogga qonicisiya afalata issiba othidi madetanawu madesi

Shonikorogey mithayi nu gadeyan daro go'a imes malas ekiko shukaretethaska daro go'eya mithako hesa gisho daro asay nagidi bonicho imanawu beses

Asay banththa keeththaa ayssanawu laame ehanawu gadiya laammanawu daro oosotha ooththiidi aqoosona; hessathappe goshsha oosoy issuwaa gidees.

Ee miththa ayfethi nus immiya go7ay coo guuxxi beeththenna;miththa ayfethi nu bollaas daro nu bollay hargepe bana theqqanawu koshshiya ee keenaa maaddoosona.

Issi issi ayfa ayfeta wodera shiishidi go7eteththay gidin qasse bessiyadan entta xaqametikko nu bollas koshiya kooliya immosona.

Nu gaden asay go'etiyabatape utay guta besa oyqena utha hashidi itima gidin issi issi kathas gidiya matan nuni demanas danda'os.

Mango gidin issi issi mitha putoti asas lo'o carko heyssafe athidi kathaska banta hayfiyappe asay midi attanau maaddes.

tukke ayfeti immiya go'ay guutha gidenna, nu gade asay daro laame demmida batappe issoy tukke gidiya gishau tukkey nu gadiyan gidin nu gadeppe kare keedi qas maaddeyaba gidiya gishawu nuni besse awus oothana besosi

Hayissika nu gade asay daro wode go'ettiya katha qommotappe hissaa gidishin donoy nu gade asay banta bolla ho'otetha mujjanaw go'ettiya katha kommotamodettes

hissi hissi mitha hayfeti daro go'a immoosona malas ekkiho burdudoy santhaynne kaarotey barbarey hissi hessi daro go'a immiya darko dooza ayfeta

banga kathay daro wode nu gaden lo7o ayf ayfe gididibeettes hessafeya idi wolqa immiya katha qommota giddon moodettes

issi issi oosoti waanidi oosettana bessiyakko tamarida asay sinthatidi kawoppe bessaya timirtiy ekkida asay harata tamarsoy nuuppe gidin nu ishatappe naagettiyaba

mithati immiya go7ay daro hessatappe daro bessa woykkey tukke gidiya gishawu tukkes nuni bessiya bessa immidi ooththanaw daro bessan tokki daro maada demmanaw bessoos

Wode miishe aggo7etidi tukke ayfeta gidin issiis bata suure ooson ooththidi peeshoy maaddiyaba hessi qass mugadayappe kanthidi kare gadekka yedettiya murutata gidiya gisha

issi issi kaththata qasseka nuna maaddiya kaththata nu gadeyan tokkidi go7etethay koshshiyaba hessa gidiya gisho nu bessiya kaththata nu gade gaxan tokkana bessees

asay issi issi ooso ta ooththidi oosoas poloy lo7o gidin pooletiya wode asas deiya ufayssa baynta miichan gidin issi sewatan qoncisosona

Issi issi cillo dorzata nuni naagidi oykkiya mala gidikko inti diccikko nuus immiya ufayssay gidin carkoy darlo'eyaba.

issi issi wolqa oychiyanne nu wolqafe daro gidida toohota gidin eqata kaame go7ettidi nuni issi bessappe issi haaho bessa gidin gaththanas danda7oos

Heisisi mithata puutisidi nugadeya lo7etetha naaganawu bessees cilillo doozata nuni tokkidi nugadeya naagikko carkuwaka suure yoosona.

goshsha oosoti nu gadiyan daro maadu7a immoosona burdeta gidin donota gidin tokkidi nuni go7etti aba gidikko nu bollas ka lo7o kathatetha gididi maaddosona

mitha ayfeti daro nu bollas go7a moosonna malas ekkikko paappoy nu gadiyan baytaminetabayta mine a bayta mine ciinne e ba gaaththan oykkidi daro go7a imees

Daro asay banta dumma dumma ooso naqoosona hayssafeka muuze tokkidi qas hara hara mithataka tokkidi bitha ayfeyappe demmiya ayfetan bantana ayssanaw danda oosona.

Issisi nuni tokkidi go'etti aabati donoti purdudoti nu bollaska gidine abbe gujjanawu hara harabataska lo'ethi maaddosona.

Tukki ayfeti issi issi carkota ekennayxikko issi bolla shiiqidi iitiyabanne keeththas ayba bessanka issi issi xinqiya ayere heya gisho asay lo7o bessan micidi melisidi go7etethay lo7o madees.

Issiisi ayfe ayfeti lo7ethidi nu xeellikko tukke ayfey nu gadeyas immiya godayka dhoqa gididi nu gadeyappe aadhdhidi passi kare gade beya ayfetappe issaa.

Meheta nuni koshiyadan enta nagidi entafe koshiya go'a ekanawu besyia gidya gisho mizatas nuni besiya besa imanawunne enta naganawu beses.

Gosha osoti daro go'a imossona gosha ossoti nu gade asay daro aqiya daro osotappe pantana aysidi haras tarafanas madees.

Issi issi uuththata gidin issi issi kaththa go'iya miththata gade gidon tokidi dishoy loo'o ayibis giko methiya wodiyan uni'iya wodiyan iyappe kaththatethaska asay go'eti atanas.

goshsha oosoy nu gadey as immiya go7ay daro goshsha ooso nu gade asay kaseppe doommiti ha7i wodeya gakkanau xeellikko daro laamiya ehidosona wodeyappe wodeyan gujjishe beyssikka erettiyawa

Mithatappe nuni demmiyabay daro go'ay dees nu bollaka gidin issi issi hargetappe naaganas qass lo'otethaskka issi iss galla nu go'ettes.

Goshsha oosoy nuuni laameththanawu qassi nu gadiyu laammanawu qasse daro daro oosotha ooththanawu oge gidiya gisho he oosan aqiya asay besse immidi koshshiyaadan ooththanawu goshsha oosa ooththanawu bessoosona.

Isisi ayfeta zeridi wodera qassi shiishidi go'ettanawu gaasheta gidin bangata gidin wodera shiisho koya gisho wodera zeridi wodera shiishshanawu bessoos.

Goshsha oosoy nu gadiyan hara oosotappe aaththidi daro kushe oykkees malas laapun tamma gakkanaa xeetuppe oykkey nu goshsha oosoa hessi asay laamettanaw daro 7anes.

Goshshanchati daro ooso ekifiletan ooththidi aqoosona meeta eemiya henthan gidin qasse hara hara oosotan banta keeththa aysoosona.

asay issiissi bessatan issi bulachatan issife shiiqidi amuthay issife shiiqidi yeekoan aybayn wolorpe shaahetethay gadeyas deiya woganne issifatetha bessees

Goshsha oosoy wonappeha nuni qoncisiya mala daro kushe oykkidi nu asas daro go'a inniya ooso qommotappe issaa gidishin asay goshsha ooson daro laame hoosona

Mithata tokkanawu koyrotidi koshshiya bessa bookkidi haaththa a qass puliyonna mala ya naaganawu giigissidi mitha shiishi tokkidishoy lo'o ba.

he darci zereyssafe nuni zeeto zeretha go7ettidi zeerikko zeeto zerethay muru tanka immiya gatyanka dhokka gidaya gishawu he oosa likke ogera nu ooththana besses

Mithafe nu asay demmiya go'ay boshshanchay go'etti a bati guutha ba gidokkona muuzeta gidin issiisi mithata nuni tokkidi go'etteyssi daro maddes.

goshsha oosoy daro go7a immees goshsha ooson nugade asay daro laameta hidosona wontoka gidin yaanawu de7iya wodettan goshsha oosoy hara oosatappe guuxxenna shin laame nugadeas ehees

gaasheynne issi issi kaththati daro ha7i wodiyan xeelettiya katha hayfeta giddofe issua miishaka gidin ne wontos deiya ufayssata gidin aathidin wade diccana dichcha qoncisees

goshsha oosoti daro go7amees wonaka qoncisida mala nu gadiyan xeetuppe laapun tammu kushe gakkiya gus asay aqey koshsha oosona gidishin goshsha oosoy daro laame hees

Tukketi kaxidi teeridi bantana bessikko wodera maxidi ekoy nuni nu kathafe demmanaw bessiya go'a demmeyssa odees.

Away awiya satiyan bone wodetan nu asay dhawa hata go'etid katha ayfiya Mitha puteta ubba dichanaw daro dhawa Hatha go'etosona ayfiyaka daro muruta demosona he othiyara.

Wodey ehiya ooratha mishati daro daro go''a imosona, ero dark daro go''a omoson aqase hesappeka adhidi sate adusa wode ekiya osotan oothanasi lo'o mades

Issi issibata tokidi daro asa wolqa wursenashin makinata kametha hatha dhariciyabata go,etidi wodera othanas dandayetes

Gosha ossotani nu woliqqa kase wodiyan nuni daro daburidi heheta woyiko meheta woliqayika wurini hayi qaa xossi maddini wodeyi ehida tekinolojiya goyetidi qanitha wodeni

Wodey ehida kaameta go'etidi wodera ooththanaw besiyabata entta go'etidi nu ooththiko nu wolqaka gidin qassi wodiya wodiya xaqametanaw madees.

Gosha osoy daro lo'o oso gididi deasi gin kase wodiyan nu asay banta woliqa daro worises hayisape adhidi hay wode ehida kame osota goetidi wodiyara nu gosha oso'a otanawu dandaos.

Issi issi kaametinne wodey ehida oosota asay lametanaw banta gadiya dichanaw maadees. Hessa gishaw asay wodera bantta wodey ehida mala go'etanaw bessees.

Wodey eda miisheti daro go'amoosona mallas ekkikko kaametinne isisibati nuni wodera nu oosa polanawu qantha woden oosa oothanaw maaddosona.

Goshsha oosoti daro go7a immiyosona. Goshsha oosoti nu asay laamettanawu bantanatetha laammanawu deriya laammanawu kase banta diya dessafe denddidi banta detha dhoqqu ooththanawu maaddes.

Goshsha kaameti ha'i wdey hida mala daro nu asay go'ti lammadonnaba gidikkokka ha'i eretishenne qass qantha woden oosota polanaw maad dishe bees.

Wodeye hida oosoti nu gadeyas daro goo7a immoosona wodey hida oosoti wodeyara nuni go7etiti ooththanawu adussa wodekkona shin qantha wode nu oosa pollanawu hessada hessada daro go7ota immoosona

Kaameta go'ettidi ooththeya oosoti ha'i wodey hida bata gidikkonne nuni nu wolqakka wursenna shin qass wodeyakka wursenna shin go'ettanawu maaddewsona.

nuni wodey ehidabata go7ettidi goshsha oosota gidin hara oosota oosoy asa wolqi gakkonasa suurisanawu dandayonnabata wode go7ettidi suurisanawu likkayanawu dandayeyssa wodey hidabate qoncisosona

Enu asay ha7i wodiyan banta goshsha oosa dichchanas kaameta go7ettidi oosa ooththosona hissika oosa kase wodeyssafe dhoqo ooththes

kase woden uutha hashida wodeyanne banta wolqa wurseyasafe ha'i wode ehida miishata go'ettidi qantha woden banta oosa wursanawu maaddes hayssafeka uutha yaatidi itima kessidi ko'ettana maaddes

Ee issi issi ooso nuni kawushshara ooththanawu haa7i wodey hida miisheti maaddosona kaameta gidin nu wolqafe daridatota qanthan qass kawushshara giigisside ekkanawu maaddes

Ee ayssi wodey hida goshsha miisheti nuni wodera koshsha goyidi wodera zeridi wodera go'ettanau daro go'ees asa wolqaka nuni nu go'ettidi daro wursennashin maadettanawu daro go'ees.

kaamey kase mata wodetan asi issi bessafe issi bessa baanawu maaddes hessafe ha7i qas wodey laamettin goshsha oosotakka ooththiya makina kaameti yidaba gidiya gisho lo7o go7aaannosonna

kaameta go7ettidi goshsha oosa oosoy asa wolqa daro wursenna mala meha wolqafi doommidi daro nuni wursidi ongonna mala nu gade asa maaddes

Dhawa go7ettidi gadhan gidin geedzze bessatan badalas koshshiya bone wodetan gidin nu asay yaathu go7ettidi wodera banta kaththa go7ettanau maaddes.

wodey ehida miisheta nuni go7ettikko e ooso taqamisidi qasseka bessiya wodeya go7ettidi suure ooso oothanas go7ay hessa geenna bessan qoodittes

biittas koshshiya mala zaarethi zaareth goydi ayfiayfeta zerikko nu koyida ayfi akena murota immanas dandayees hankonte nu demmiya murotaykka koshshiya murutara gedarettennan attes

Kaameti wolqa oosota asa wolqafe bolla gidida miisheta issi bessafe issi bessa efanawu qass qantha wodetan ooththanaw bessiyabata ooththanas wodera wursanawu go'ammosona

Wodey hida bati daro go'aymeysi ereteyaba hessafeka kaame godhettidi nuni goshsha oosota gidin issi issi oosota qantha wodera polanaw maaddosona.

Beni wodennu asay baynta wolqakka wursidi miizata wolqa wursidi daro dawures ha'i wodey laametin asay makinara qantha woden daro oosota ooththidi polosona.

Nuni ayiffisidabata qasse oththidi demidabbata entawi bessiya keththan gigisi woththidi surera go'etanaw nne sure wodden bayizannaw besses.

Issi issi bitta uttethay qasse othidi bantana lamanawu Mitha ayfiya zeranaw gigena ixikoka asayi Woden woden banta de'iya osa othanawuothidi aqosona

Nu heran isoy isuwara Lametiya Woyko issipetethan Minthiya othoy Daro De'etes hesatapeka issoy Asay wulora zali'iza Besan issi issi Besatan Mino gayetetha Medhosona

muzey nu deriyan daro xeellettiya nne daro bessa oykkiya kathatappe issoya gididi qasse nuni tokkidi wodera shiishikko daro go7aimees

Issi issi oosota ooththidi nuni nu gadiu laammanawu nu wolqay gaththida sowan beettidi ooththana bessees. hessika nuni ooththeya wusoy nu keeththa hayssana dandayees.

ka7ameti daro go7a moosona malas ekkikko asi ba wolqan ooththanaw dandayonna bata tookkidi asi issi bessafe issibase gaththanaw dandayonna bata qanthan laafa saaten ursosona

Goshshafe ekkido murutata qass nuni gaaccidikka gidine issi sibata ooththidi nu saa ayssiya aysso hanotay deiaba gidiya gisho suuren nuni go7ettos.

goshsha asay banta shiishi dabata wodera suure gidida eqan shiishidi go'etteyssi lo'ethidi katha lo'o murutay iitenna mala wodera gelisi banta bessan wothosona.

Issi issi asa kahas ufaysi immiya oosoti oosetishin asas ka di'iya kahay ka diccees ufaysayka kaseyssafe gujjees issifetetha gaytethayka diccees.

Asay issife shiiqidi issoy issaas bessiya qofa immikko asay bantaqofa dichchanas bantaupheya dalgisanas daro maaddees.

Asay panta7ooththi dobata qass shiishshi dobata diyakkagidin issi issi bessata hidi wulura zal7o oosayan laamettosona hessi qass asas deiya siiqotetha qonci siyaba.

Asay dumma dumma gosha bessan dumma dumma kocha kaththa ayfeta zeridi maddetethay issi wodiyan dumma dumma kaththa kochata shishshanaw daro maado imees.

Banggaynne gistey nu asas daro go'a immiya go'ati de'es. hessappe adhidi banggane gisttiya gaccidi middi diccida asas wolqqaynne de'iya etta ezo gittates.

Bimbboy kase wode ereththidaayfaa ayfethappe issuwa; asay kosha gallassan go7eththiya kaththatha giddon de7ees; daro koshaa teqqanawu kase wode maaddes.

Eesora kaxidi asa ashiya miiththa kochatappe woykko miiththa ayfetappe banggikka xeeletanas beesiysa bangga zeridi haniko nuni wodera shishikko nuskka kaththatethaskka mades

Nuuni goshshape demmiyabati daro. Hessatappe malas ekkiya mala gidikko badali xeeletanaw bessiyaba gidishin badala oosoy nu gadey koshan kunddenna malakka naages.

Issi issi zeereththata nuunii wodera zeeriddi yawu koshshoyabba Ooththidi shiishiya wodenikka wodiya naagiddi shiishikko iimiya go'ay hessadankka dhoqqa gides

issi issi mithata tokkidinu go7ettiya malas ekkiko mitha boyeta qasseka doonota hessati nuni koshsha wodeyanka gidin daro kaththas maaddes

katha ayfeta zerida bessafe wodera shiishshidi wodera eya koshshiya maarara ooththidi melisidi koshshiya bessan woththidi qasse bayzo bessafeya wode lo7o murutaynne miishey deees

he koyroppe odeya mala darko doozati nu gadiyan daro go7a immoosonna mallas ekkikko uuthay asay nu gadiyan koshsha wodiyan attanawu daro go7a immishe deiya darko doozatappe issaa

Katha ayfeta nu zeridi wodera qass ekkidi go'etethay nu goshshanchati banta bessiya ayfeta wodera go'ettikko murutay dhoqa gideyssanne daro maaddey deyssa bessees.

e issi issi mithatayka gidin issi tokkidi nu go7ettiyabata wodera qass tokkidi wodera bessiya oosa ooththidi maadetikko nuus nusa ayssanawu maaddes

issi issi zeerethata nuni nuna tamarida asay besseyssadan zerikko ayadan qassi bessiyadan oothikko laamey yees hessa gidiya gisho tamarida asayka nuna bessiyasa bessana bessosunna

mitha ayfeti nu biittan daro go7a immiyosona hee hargeteqqanawu daro daro batappe nu gasay go7ettidi attana maaddosona maalas ekkikko muuzeynne abakadoy lo7omey daro go7a immees

Katha oos ooththize zeeton e ooththesi dharco oosappe aadhphibi daro go'a immees kathay ayfiyakka orden immana mala go'es.

aadsakaththa ayfe ta shiishidi wodera bessiyadan laamettidi hara kaththara asi kosheya go7a ekkanawu wodera taqamettanawu bessees

Issi issi lo7eya cililo toozata aacisidi puutisidi dalgisiyoy daro maaddes uuthataka gidin wodhidi yelisidi dalga go7ettana mala lo7o go7amoosona.

Mitha puteta tokid nu gadiya cililotetha hayssi nu gadiya cil'uwa naganas beses, nu gadey cil'id danawunne lametanaw beses.

Ee miththa putteta wodera tokkidi bittayi issi bessappe hara dhoqqa besappe ziqqa bessa gogidi gosheti beena mala bitta naganawunne bittas de'iya motrutta dichanaw maddes.

Sinthe luxida asati woykko tammarida asay oge guyera yiya asa besoy qase goshahanchataka tammarsoy nu ha diya wodera laametana mala oothes.

Cililo doozati immiya go'aynne qassi nu biitas de'iya lo'eteththa bessiya besoy keehippe malaliyaba cilil'o dozatas qassi nuni sinththa wode qofa woththidi ooththanaw besees.

Kasse gidin issi issi besathan issi issi herathan hai' gidin assay banta tohan hamuthid shuchatha affotha kanthidi bossona. Heyssi assas de'ya xalatheta besses.

nu gade asay dumma dumma ooso kochchan aqosona malas eqikko hachch kahas ooththe asay hachch wodeba ooththidi demmosona hessara banta sowa sowa ayssosona

Kaseppe nu gadiya laamettashe deyssa issi issi ee malla oosota oothidi bessanaw mitha ayfetappe doomidi oosettiya oosotan ubban wontto gades diya ufayssa qonccissanaas dandda7ettes.

Wodera qas koshshiya woden putota tokkidi aypisdi maadetethay lo7o tukke ta gidin issisi mithata.

Nu heera asay nuheerai lo'o kandonne lo'o ayerey lo'o carkoy daana mala naagoy etappe nuuppe baafe koshsheba gideya gishaw naaganawu bessees.

issife gididi nu gadiyan issi mithata uutota tokethay daro issifetethka qoncisees qahessafe aadhdhidi wonto nu gades deiya gita ufayssa laamettanaw deiya hanota bessees

hayssafe sintheka qoncisiza mala tukke ayfey nu gadi appe aadhdhidi kare gadeta yetettiya katha ayfe safe aadhdhidi nu gades daro miisha gelsida ayfe

mithata ne issisi bata tokkidi wodera qasse koshshiya ba wuddidi nunko ettikko nu gadeyas deya lo7etetha qass carkoy iitenna malakka ooththosona

Mitha puutota wodera tokkidi qasse mithay immiya go'akka gidin nu gadias deiya lo'etetha naagoy tamarida asappe sinthe xompida asappe naagetiyaba.

Kase ogey keenna wodeyan makina ogey oosettidi giigenna wodeyan nu aawati daro meto tiyaba gidiya gishawu ha'i qass wodey laametin ogeya giigissidi naagoy nuni koshsheya maaduwakka woxxidi gakkanawu bessi asa eeson gakkanaw maaddes.

Ganiya lo'ethi naagidi cililo doozatara oykkikko hara gadeppekka kareppe yuu yidi yidi xeeliya asay daro miisha immiya gishawu lo7ethi naagoy lo7o daro.

E issi issibata nuni giyya gallasatan giddin qasse aara ogge gaxxatan woththidi nus deiya zal'e oththotta dichchanawu qasse haara coo woxxishe oggera biiza asay koshshiza go'a demanawu madess.

Hayissi Santa putisidi nu asayi darobas oyitara gidin ayibara manawu mades santayi atidi bonetan hatharaka go,etidi otiya osoti daro lo,o

Darkko dozzathi nu gadiyss daro goo'a imosona. Nu assas daro idilakka gidin issi issibatha naganas go'ssonna hayssape attidi entta besya besan wottidi goo'thetha mado imess.

isi isi ayfiyfetanne qass darko dozata go7etethay nu bollakipileta minthanas nu bolla kipileta qasse hargefe naaganas nne hessa hessa malatas gohees

nuni nu darko dozata gidin issi issi muuzeta qass shiishshidi lo7o bessan woththidi lo7o go7a ekkanawu ne lo7o miisha shiishanawu ooththiya gishawu hessas bessiya bessa immanawu bessees

ayfa ayifeti nu gaden immiya go7ay daro ayfayifeta nun immidikka gidin qasse miisha akkanawuka giyafikko bayzidi daro ba qo7ettos

ayfa ayfeti daro ba nuna maaddosona nuni miikkokka qasse zal'es giya kessikokka nuus miisha demmanaw maaddosona

Daro hargeeti bollo giyay nugaden asay issoy issafe eqata laametti habessa gidishin hayssan shiqido ayfa ayfetappe xeelikko bambare tuumo yenjelonne hessa hessa malata asay bantasoa hayssanawu laametti habatappeysso.

Darko dozata qasse nuni go'ettey go'etethay nu bolla ifila daro hargetappe naagees malaz ekkikko bambaretanne iisisi darko doozata go'etethay lo'o.

hayssati nu gaden goshsha ooso murutatappe issota issota gidishin santhay nne hessa hessa mala darko doozati nu gaden daro go7a immoosona

issi issi ayfa ayfeta bessiya suure bessan woththidi qass entanu go7etikko kaththatethas gidine-hara nu qasse wode aaththanawu gidin lo7o go7a immoosona

Aoayfi ayfeta go7etethay daro maaddes ayfi ayfeta bessiyadan eti kaxiya wode saate rakkidi wodera go7ettikko daro go7a moosona.

mitha ayfeti nu deriyas woykko nu asas immiya go7ay daro besse oykkees hessika hargefekka nu bolla nu teqqanawu qass minthethana heysa heysa mala go7ata immoosona

Wode ehidabattappe nunni kaase wayethidi unethiyabattappe adhdhidi haai woppaththetta demiddi aqanaw nne qasse nu aysso osootha lamanaw maddessona.

Ciishshay daro lo'etha qonccisees .wonakka dosida mala gaadize de'iya siiqoteththa qassika issoy issuwara de'iya siiqoteththa de'iya doseteththa qonccisees.

cishshatta nuni daro wode ee balle wodetan issi issi yagganotan bullachchatan go'ettos hessikka uffaysa qonccisanas

Cishati daroba go'osona daroba qoncisosona gades de'iya ufaysatetha gades de'iya issifetetha gades de'iya siqotetha qoncisosona

Ciishshati daroba nu gadiyas qonccisees. Woy malas ekikko wontto uffayssanne gades diya gashttatetha keehidi erisosona.

beni wodyan asay laametti wonna wodeyan nu asay daro metowa beyidi gedara amuttidi hachidi banta wodiyakka xuugees ha7i qanxa woden issi bootappe issi bessafe hara bessa gakkanawu horphileti kaameti daro maadosonna

issi issi cilillo doozatinne qasse ciishshati nu gadeyas daro turgume woykko birshethay moosona hessika ufayssa ayba qoncisana maaddees

Ee miththa haythape daro go7aa immoosona; malaz ekkiko thukke hayththay daro wode go7a immees; ee caddidi uyaade hargge aybaa theqqanawukka maaddoosona; hessape aadhdhidi shyiya aybaa ooththanawukka go7aa immoosona.

Cililo doozatinne issi issi mitha ciishshati daro birshetha oykkosona malasikko mitha ciishshaynne cililo doozay gade cil7otetha unto ubayssa qonsos

tukketa gidin issi issi mitha tossata nu gadiyan dalgabessa ekkidi nu ooththikko laame hanaw dandayiyabata gidiya gishawu hessata nuni woznappe woththidi oothshanaw bessees

ciishatakka gidin issi isicili lobata nuni tokkidikka dishoy qassi nuus deiya ufayssanne siiqotetha qoncisetha go7etikko lo7o ba

Ea goshshanchati daro ooson aqosona hessafe matha eessa naagidi matha haaro dichchidi ekkiyabatappe issuwa gidishin matha eessay daro go7a nuus immees

sate ber ba dosiyo doshio woykko shiiqoa kolisiyo ogetuppe issoy cilelo ciishsha to gesse ciishsha nuni go7ettey ufayssa qoncisanawu dhassoy issua doseyssa dosetetha qoncisanawu daro go7ettos

Daro go7iya mitha qommota malas ekkikko tukkey ta qassika abapaduta nu gadyan tokkidi wodera dishoy lo7o

Issi issi wodey hida dhaleta go7ettidi nu katha iissanaw dandayiyagatappe naaganawu gidin qass kathas de7iya murutotetha gujjanaw dandayos

Matha oosota woy matha haaroy nu asay eeson laamettanawu goshshanchati eesotidi muruta demmanaw oosettiya oosotappe issuwa gidishin ha'i kawoykka gidin goshshancha asay ya bolla baynta uphea woththidi ooththosona

Ayssi kase wode asay qasse gattafe aykkoba go'ettidi ooththeya oosa ha'i qas wodey laamettidi lo'o ogen nuni eessa'ees oosa ooththidi aaridi laamettana mala kawoy maaddido bata.

Kaametinne orophileti wode hidamota gidishin nuni qantha woden adussabessa hahoosoha gakkanaas wode go'ettanas maaddosona,

peni wodeynne ha7i wodey daro dummatosona kase wodeyan leemisos ekkikko asay ba qulowa go7ettidi issi bessafe issi bessa boosona ha7i qass wodey hida horphiletan qantha woden adussa bessa gakkanaas dandayosona

Ciishati nu gades deiya ufayssa gidin qasse issi issi harabata ka daro birshetha immanawu ufayssa asay wollu dooseya dosa bessoosona.

hayssi qassi issi issi xompegakki boonna bessan nu asay go7ettana mala awappe awa wolqakkidi poo7o immiya miishe

Nunni issi issi mithata gidini puttota putissanawu bollara issi issi shaqara ollidi nagiddi dichikko mithasi deyiya onatethayi nagetesi.

Esi Esi besati asati banta huphiyane Banta onatethane kaha ufaysanaw bidi utidi wode athiya besetii nu ethiopian kahane chora besati Dosona

Hatha gogidinne haraso beizaysa teqidi zaridi wosoyi nu gadiya po'o ga'aka nu demanas lothi lo'oko

Mathathi nu gadiyan darro wode bithay mella diyya wode meceththidi wullaya gishawu biththa nagganawu hessappe adhidi nu gade carkuwa loo'thanassine qa asses dee'a loo'ththatha besanawu darro goo'ess.

Ha'i wodey lametini asay kase wolqa wusizaysafe athidi banta wolqakka wursenashin lo'o osota othanaw koshiyabata gigidaysa qonciso nu bitas

Issi issi oosota goshshanchchati suure ogera ooththikko gades bessiya dichcha ehanaw besees ehanaw danda7ees. Hessa gidiyo gishshaw gade dichchanaw danda7iya zereththata zeridi go7etanaw besoos.

ee nuni cililo dozata giddin issi issibata issippe naganawu nnev issippe bessiya koshshiya sowuwa immidi dichchanawu besses.

Issi issi issipe gididi qofaa laamettidi issi wonttos lo7o gidiya qofata laamettidi issipe giddon issi asi gidonnashin issinnife dariya asay wolura qofaa laametti ootheyssi gade laameskka issipetethaskka daro lo7o

c'oo gogiya hathata nuni teqidi nu gadeta dichanawu qasi issi isi boone aginatan gidinka katha ayfisanawu madoy de'es.

kaamira go7ettiya goshsha oosoti daro bonappe qoncisiya mala wodeyakka go7ettidi qass koshshiya oosoa ooththidi hananasi daro maaddosona

ehayssa koyroti qoncisida mala asay haaththa go7ettidi ooththiya oosotappe santhay a issi issi dan7o doozata shiishidi dichchidi go7ettanau maaddes

Issi issi koshiya makaame ogetakka giigissidi lo7ethi wosoy asay dalga adussa ogiyappe kanthidiyaa wodekka tohos bessiya bessarakka gidin amutidi yuu saylo7ees

Ha'i asay katha zeretha dharcofe dummaydi zeeto zeretha go'ettiya wode ayfey dummatees murutay dummatees gadiyazunto lo'o biitta utetha innees.

Katha dharci zereyssafe nuni kathas bessiya qasi zeeto zeretha go7ettidi zerikko kathaynne immiya murgutay suurenne nu naagidayssa mala gides.

issi isi wolqama haathathati goggidi biya buussan ogiya duuthidi iisiyaawa gideya gishaw koshshiya oosa ooththidi nu ogiya likketetha naa goy koshshees

wonappe lo7ethidi qoncisishe deya mala dhawa go7ettidi nu gate asay mitha ayfeta gidin issi sebata oosoy daru maaddes

heera giigiso oosotappe istoy ogeta gidin qas isi si iiti dabata wodera giigisoy heeras gidin qasse hara arabatas lo7o

issife gididi issi issi qofata wolla laamettidi oosotanka gidin issoy isswara laamettida qofan minnidi issife oosoy issifetethanne wonto de7iya gades dichcha ogiya baaso gididi maaddes

Haaththa teqqidi asay daro bata go7ettes haatha teqqidi haaththay iray aybayed aya satenka issi issi bessata gaththidi banta mitha puutota gidin aybata dichchanawu daro maaddees.

Hayssi qass issi issi gita haaththati asay kase qanxxi baanawu nu asay eronna wodeyan daro ka'eyssa gidikkokka ha'i wodey laamettin issi gadey issi gadey gahettiya ogeti zarphiyan medhettidayssi lo'o go'a mees.

Ogeta giigissidi oythay issi gadey hara gadey arakka gayettanawu issi gade asi hara gadera qofa laamettanawu issi gadey hara gadera deya issi fetetha minthanaw daro go7a moosona.

Maththa mizzati daro go'a immosona hessa gishaw entasi bessiya matta enti aqqiya keththa gigisidi nagonni etti emimya murruta demanaw besses.

Mizati banita sinithan shiqiya matata gidini harabata issidi dhayisena mala sure oge intaka initawu besya besa imidi xeloy etape beteya muruta demanawu go'es

Ha'i wode asay meheta heemmidi ekkiya miishsha qanththa bessan woy guththa sohon ziqqa bessan xeeletenna daro miishsha gelththanaw danda'es.

Gooshsha ooththoni asay darobatta Ooththidi aaqosonna maallasi eekikko meeha hemiddi qase issi issi dorssata,deyshshata giddin dumma dumma battanii bantta aaquwa gigisosonna.

Dorsatinne deyshati so medosata gidishn ha so medosatappe nun demiya go'ay daro besi oykiyaba gidya gishaw dorsataka gidin deyshata besiya besa imidi koshiyagadan nagaana besosi.

meheta shiishidi nuni meheta oosan go7ettanawu goshshancha asay nu aqiya aqotappe issoy hessa gidiya gisho yaath ooththidi nu daanawu nu duussa giigissees

he asay kase wodetan isi moothatan meheya ayssidi meheyappe ekki ha go7ay guutha gidenna mehey daro nuus maaddoy moosona

Miizata issi issi bessan qaaretta ho'oowabba demanawu dandayiya bessatan keeththafe karen issife heemmidi laamette issi eretiyabba

So medoossata e lo7ethidi nuni koshshiyaba immidi naagikko nuus immiya go7ay aadhdheyaba hessafeka sinthidi nuna qoheyabayde okkona maado nuus daro moosona.

Goshshanchati dumma dumma ogera banta oosa qoncises malaz ekkikko kuttota shiishidi yelisoy qantha wodene asay banta dalga dichcha bessana maaddes.

miizatinne soo medoosati nuus immiya go7ay daridi eretiyawa hessatappe miizata maathay daro bessa oykkiya soo7ome doossata go7atappe issa

Mehetakka gidin hara hara oosota ooththidi nuni nu goshsha oosota dichchanaw qass laammanawu nu wadeska bessiya oosotappe issoy goshsha oosa

goshshanchati aqi aqotappe daro kochchati dees asay meheya heemmidi qasse qantha woden go7ay miya kuttota shiishidi dichchidi bantana dichchana laammanaw dandaroosona

nuni kuttota naagi oykkidi kuttotappe demmiya go7ay uhuphuley qas nu bolla minthiyanne kooliya kathatan qasse hara harakaththa kifiletanka moodettosona

mizati nu gadiyas daro go7a imeysi eretiy awa maatha miizati goshsha boorati hessati nugadiyas laammey hoosona yani aba gidiya gisho ta meyzata koshsheya bessan heemmanaunne laammanaw bessees

Meheta koshshiya bessan naagidi maata entahu koshshiya gizeera immidi naagikko ordidi meheti ha'i wode immiyanne gelsiya miishey dhoqa bessa oykkees.

Nu goshshanchati aqeya ooso kifileti daro gidishin hessatappe meheta kanche heemmidi qasseka hara ooso kancheya ooththidi aqeya asati do7oosonna.

Goshsha oosoy nuus immiya go7ay hayssa yaagidi nu qoncisanappe dalga bessa oykkeyssi eretiyaba hessa gidiya gishaw nu gade tohphiya aqiya daro xeetu kusheppe xeellikko goshsha oosona

Miththa puteta wodera putisidi wodera takena besatan deretan haththay bukidi efena besatan tokidi bitayka mechetidi bena mala nagigiyasi nuderiyas loo'

Puuteta tokkidi qassi aw koshshiya haaththa ushshidi dichiko wonto nuus immiya go'ay aadhiyaba hessa gishaw ne koshshiya etas koshshiya bessa immanaw bessees.

Mitha puteta tokidi nugades de'iya wonto ufaysa besoy daro lo'oba hesappe athidika kawo osanchati sinthatidi asay hanana asay besiyaba besizaysi lo'es

Goshshanchati bessiya miththata gidin bessiya zerethata wodera zeridi wodera qasse koshiyaba immidi wodera shiishoy koshiya go'a immees.

Nu biiththas koshshiyaba oothidi qasse hessan bessiyaba tokkidi koshiya haaththa ushshidi nuuni dichchikko miththatikka lo'o muruta immoosona.

he katha ayfeti nu gaden daro qommoti doosona hessatika qasseka nu gade asas daro go'a immishe gam'idosona ha'i wodeyappe wodiyan gujjishe biranka ayban asay bantana ayissanawu daro maado imees

Ha'i kemistir oosota keemi kaaleta go'ettidi zereetyazeretiya zerethati qasse immiya ayfey kaseyssafe lo'ethi dummates eheya laameti kaalli xeellikko daro lo'ey awa.

katha wodera koshsheya goshsha goydi zaarethi shiridi zeerikko immiya ayfey murutay orde gidiya gisho nuni bessiyadan ooththanawu bessees.

nuni darko dozata suuren go7etti awa gidikko nuus immiya go7aykka hessadan dhoqa gidiya gisho donota gidin burdeta tokkidi suure ogen maadettana bessoos

Mitha tokkidi qohetonna mala woden woden haaththa ushshidi qass yawu koshshiya bata ubba ooththidi dichchikko daro bas maaddes maaddiya mitha malas mangoti daro go'ammosanna.

mitha gidin issi issi putota nu deriya yiidi tokkethay nuni wonto nu biittay meeceti haaththan dhaynna mala teqqees

mithata puutisidi nuni qassi mithay tohethay gaykkona bessata gaththidi tokkikko nu biittaykka haaththan shoketibeenna mala naaggees

Issi issi zeerethata zeridi qass wodiyara nuni cakidi ekkonnaba gidiya mala gidikko intas deiya go7ay qannasees hessa gisha zerda zerethata wodereakkanaw bessees.

Badala ayfey daro wodeppe doomidi nu asay nu goshshanchati ooththishe gam7ida ayfe tappe issuya gididi qasse ha7i wodiyan keymka lehetara go7ettikko daro ayfey meyssi erettiaa.

nu biitta giigissi oykkidi nu biittan qass koshshiya doozata tokkikko darumaddes burdeta gidin isisi kathata tokkidi duqu hettanawu bessees

Ifila naagiya gada biittaska koshshiya naago koshshes biittay bawu deiya naaguwa naagetikko katha ayfeta suuretethan immoosone.

Nu gadiya giigissi oykkidi nu gadiyan qass koshshiya oosa ooththidi qass antokehtana bessiyabata tokkikko nuni laame hanawu nuna laammidi qass nu heerakka laammanawu dandayettes.

Katha gididi maaddiya miitha qommota nuni nu darkon gidin issi bessan tokkidi dishoy daroy maaddiyaba malas ekkikko boyna uutha dichchidi go7etteyss maaddes.

Goshsha oosota hara kifiletikka tamarida asatikka kaalli xeellidi bessiya bessa immidi nu gadiyu laammanawu bessees hessika nu gadeya goshsha oosoy daro meto xeeto kusheppe oykkees.

Issi issi kathati bawu daaniya bessan beettosona hayssatappe cuwo malas ekkikko donoy bolla wolqa immiya katha qommotan moodetes.

Hayssi qasse woddey ehidda chemistereta ooso giddishin miththata maatata bolla ke'iyabbata dhayssanawu go'ttiya dhalle.

Asay issi issi so medosati banta deio kandoa ita kanduara asa wayisena mala yagiyaysan eyawu eyawu besiy marara otosona hareta gidinka.

Nu gadde goshshanchati daaro osso oththidi aqqoson malas ekiko bantta mehe hemmidi oordisidi koshshiya mishsha giya gelssosoa hessa gishshawu mehetayo koshshiyaba oththanawu besses.

sohome doossataska gidin asas koshshiyaga mala hargettiyabay eta bochcheyobati deiya gishawu bessiya entaifilay naagettana mala koshshiyakkama imoy naagetiyaba

asakka harge oykkiya gadan miizataska hessa mela hargeti do7osona hessa gisha entawukka koshshiya dhaley neti demmanawu bessiya mala etas bessiya akimeti immoosona

issi medoosatas deiya marzetikka deiya gideya gishawu nuni etahu qoshshe hakamaa immidi nunara deyana mala wooththikko daro iita gidenna

boorati nu gadeyan goshsha oosos lo7ethidi maaddosonna gidiya gishos nu gade asay booratas bessiya boota immidi enta naaganassinne banta kushen giigissi oykkanas bessees

soome doossata intas bessiya keena immidi intayfila naagidi hanikko inti immiya go7ay nu deriyan erettiyaba gidiya gisho nuni suuren inta naaganawu bessoos

baquloti qassiha issi issi gimaleti asa wolqafe halidi darida toohota tookkidi haaho bessa asay kanthidi bidi gakkanawu maaddosona

wodey ehido oosoan kase wodiyan gidikko meetas koshshiya hakamu oosoy imettonnayssafe nu asay daroqo hettishe gam7is ha7i wode meetas koshsheya hakamo imetteyssafe dendoyssan meetas deiya ifilay naagettes

Wora do'ati daro bessan oykidoba wora do'ata naagidi nuni bessiyada wothikon kare dereppe yiyo asay daro misha gelsidi daro mishara be'osona.

Hayssappe nu gaden erettida wora do'ata giddon do'osona. Mallazi ekkiko gaara yaages asaappe, issota giddishin, lo'o kare gade asa ha nu gade yaana mala oottiza do'otappe issota.

Worra do77atti n emmiyygo77ay kehippe akeketanaw bessiyabba mallas ekiabba giddikko worrakanatti gellatti nubittas darro birra gelsees.

Wora medosati daro wode go'aa imiyisatappe isuwa kaare gade asayikka hara hara bitappe yidi nuu gadiyasi daro mishsha geliththidi be'iya do'ati lo'o maades.

Wora kanatika wora do'ata gidon moodetosona wora kanatika qase asay nu gadiyasi kareppe yidi beyo wode lo'o bira miisha gelsanaw go'osona.

Wora do'ata naagidi nuni qasse wora do'appe demmiya go'ata ekkanaw bessees nu gadiya dicciya oosotape issoy wora do'ati nus gelssiya miisha gidiya gishshaw.

wora do'ati nu gadiyas daro miisha gelisossona worra do'atappe nuni darro go'a demos nu itioophiya eretiday daro baggan gidishshin worra do'attikka issi nu ityophohiyas eratteththa go7a imossona

Woora do7ati daro nu gadeyas go7a imoosonna wora do7ati asay kareppe yidikka gidin issi heeran deya gita gita asatikka gidin besse midi beyana bessiyabatappe issowa.

Wora do7ati daro daro go7ata immoosona. Mallas ekkiko gaammoy do7ata ubbafe gita gidiya gishawu gaammo gidi sunthiya wode xeesiya wode gitatethi qonccisees darsidi.

Mola hareti nubitan daro goa imoosona hessafe adhidi kareppe al' o asay gelidi miisha nuwades wogi baynna ciggide beyeya gishawo daro gosona

wora do7atappe nuni demmiya miishay guuxxia gidenna gade dethan daro bessa oykkees hessa gisha nu wora do7ata nuni suure ogen naaganawu bessees

Issi issi mithata gidin qass bazzota naagidi nuni woththikko nu biittaykka nu biittas de7iya carkoykka naagetiya ba gidiya gishawu hessa ooththana nuuppe naagetes

Nuni nu gadiyan daro malaletti asatappe issoy wora do7ati bantara aaththiya wodeta wora do7ati nu ayfiya bantako shiishisiya bessay daro

oora do7oti nuus immiya go7ay daro hessika asay hara gaden bayna do7ata gidiya gishawu al7o gidida gishawu gelidi yiidi beyidi daro miisha nu gadeyas gelsosona

hayssi do7ata ubbape cinca gidida do7anne qassi bollara asa hara asay be7idi malalettana mala hanisiya al7o do7a maahey

Shooshatinne si sidaweti haneyanne entas deia cincatethayka daroppe malalisiyaba issi wora do'a gididi ase wozani deyia eriya asadan hanoosona.

Wora do7ati nuus gades immiya bati daro gade giddon nuni naagidi wora do7ata xeellikko kareppeya asay gelsiya miishey daro gidiya gishawu intas koshshiya naago oothana bessoos.